Moo kic ma ki toto ki i ot kic kic kiken aye ti ye ki tweyo wek ki yubi odug kic maber me acama ki me ibongkic ini nongo moc kic ti iye ki kum kic be ti iye ci ki kwanyo ka ikwanyo ki kwanyo kum kico ki iye wek moo

Lutino aryo tye ma gucung i di yo ma titidi ma ti ka kati ki kama dyangi adek giti cami iye lum yadi tye acel acel pi dwoong tung iteng ka ma dyangi ti ka cam iye lutino eni ngat acel omako odoo me kawato dyang ki ti ka kwato dyang kun gineno kit ma dyangi ti kacam kede ngat acel dit ngat acel titidi

Lutino awobe matino guruko bongo gweyo odilo gitye i dog nam nam tye madit jo mukene gitye gucung i dog nam lutino eni cwinygi yom.

Agulu kwaig mapol mapat pat agulu mukene gitiyo kede me keto pii amata agulu matidine tye bene me tedo ki agulu matinotino mukene gitiyo kede me gwoko jami kare macon agulu egoni kiterogi kigwokogi ka maber ma dano weng mwaka mo keken gibino gineno kadi wa jo matino ka odongo gibino gineno lulim piny bino neno ma bene giculo iye cene kicoyo coc mogo itere me nyuto ki dan ngo gin obedo.

Dano ma ocung i nget ka ma kipiko tye ma omako pyere ngat acel ma i wi piki piki ma obino ka piko dok tye kacito acita ka piko mo ni tye ocung kama lum peiye, ot tye i nge ka piko mo mutoka bene kijengo kenyu.

Ot me cat ma jami cat ma kicato tye i nyim bongo tye ma kitye kacatone jami me cat bongo mukene ki keto i kore jami tuko pa lutino bene tye ki kiketo i nyim ot.

Muni tye ma giti tuku tuku odilo ocol bene ti i kingi guruku bongo tuku odilo eni odilo ma tuku ki cing giti i di bar giti laro odilo acel jo mukene oboto piny gumako odilo mukene ogungu agunga ti ka laro odilo acel enoni jo mukene bene pud ti bino abina giti laro odilo mukene ti ka yenyo me kwanyo odilo ki ka mo keken tuku odilo eni mito tek kom

Laco ma mwaka ne nen do ocito tye muze oruko maraya i wange tye tung acuc oruko nge cinge ki cawa tye obedo i nyim carani carani ni wuci tye i ye wuci macol me kwoyo bongo tye ka bunyo ki yom ic matek bpmgo makimito kwayo ne bene tye i wi carani enini carani eni kitoyo kwede me kwoyo bongo moyec nyo bongo mapegitye kwoyo ne.

Kic acel tye ka pye i wi atura atura madwong maleng ento en tye ka pye i wi atura acel ka kwanyo camgi ma gin gicamo iye gina kic camo tye i atura ma en bene tiyo kede me yubu moo kic ma ka gutero pong kic ki tiyu kede me yubu moo kic ento gina gikwanyo ki i iye atura ti camgi

Co tye ma gucung co-ni guwango nyonyo gudungu jami mapipadi jalo doggola tye ma ki jengo ki tana nyonyo wang ot jami mukene mapadi padi kede wa meja nyonyo bene giromo yubune ngat acel tye mubedo i wi pikipiki omako koc pii i cinge oruku gina gwoko wiye luwote bene tye ma guruku gina gwoko wigi ngat acel keken aye pu oruku gina gwoko wiye gurku be bongo ticgi ot tye ka nen.

Awal ma pe kikako iye ma olunge madit tye ma wiye kingolo dako moni obedo omako doge ka ma kingoloni awal ma kuman kitiyo kwede me keto kongo kare me cik macon kadi wa kombedi kicibo bongo mo ma kibano bongo eni dok mukeka tye ki piny dok ka ma dakoni obedo ki iye kipeto mukeka aryo mapat pat awali mukene bedo calo en ma dakoni omakoni tye ingeye.

Anyaka ma oruko bongo macol omako yer wiye maleng oedo i kom tye tic ki nyo pa munu iwi meja obedo i ot ma maraya keken aye orumo kom mukene me bedo tye idi ot ma ngat mo keken pe obedo iye tye ka diyo nyonyo pa munu kun coyo jami mogo inyonyo pa munu man gin a

Jo aryo ma luco gitye ka tuku tuku odilo ngat acel tye ka dongo odilo lawote ti ka mito mayo odilo ki bote gitye ka tuko idi bar malac ma opong ki lum kiken dibar eoni tenge weny ti yadi yadi mupike matek tutwal yadi-ni mukene ti ka atura jo ta tuku-ni po obedo ocol obedo muni ene giti tuku.

Dyangi madwong ma giti kawot i di gudi dyangi-ni rangi komgi cal acala tumgi tye mabor aryo weny lakwat dyang tye kabino ka angec lak gudi tung uryo weny tye yadi ki lum mu pike wuweko tye bunga dyangi giti kawot ka cito ka yenyo gin acama

Dyang ma tye ma ger adada tye ma pye apye tye ka miyo lworo bot ki jo adek ma gitye idwol dyang dyangi mukene tye idwol dyang ento gucung acunga dyangi tye mager nen calo kimito makone dwol dyang tye ma kiyubo ki kor ma kicomo acoma, dyangi mukene tye idwol dyang tungca tung ka eni ka ma kitye ka mako dyang acel iyeni gitye madwong ki cen tye ka nen yadi ki lum lum ento idwol dyang lum peke.

Muni aryo gitye ka wot madako ki malaco, madako omako kikabo igwoke ki jami mukene i cinge malaco omako jami tuko i cinge jo mukene tye anyim lutino gudi tye malac yadi tye pinye tye mutwo lum pe dwong got tye ka nen kicen bunga tye kanen kicen kunu jo mukene tye ka tuku anyim.

Laco acel tye ma ocung i dye pii oruko pye bongo ma obedo alum alum ki ma col oruko otok bene i wiye ocung i dye nam madit ento ocung ki i doge ka ma pe tut ocung ki i doge tye ka mako obwo me ciko rec.

Dano madwong ma gugure lakacel gitye ka neno obwo rec ma guywayo ki i nam madit nam madit nenoni yeya matitidi tye i dog nam. Dog nam eni kweyo bene tye obowo rec ma kiywayo bene tye i kweyo i dog nam ki tung i loka nam tung ca got tye madit mukubbe kakare lac adada.

Mutoka matingo dano mapol tye ma kipikogio lakacelo dano tye madwong matye kawot ikine mutoka kicanogi tung kany ki tung kwica kicanogi marom aroma biacara mukene bene tye ka time ikine kany mutoka mukene tye kanen wa kamabor kama mutokani giketogi iye tye malac adada dano tye ma gubyelo kikabogi mukene tye ka wot nono dano tye

Ot ma kiyubo ci kirwado kore ki daba doggolane tye wiye kiketo bati acel tye kor doggola bene tye ento kiketo kiketo lum aye i wiye acel-li kiketo bati i wiye odi tye ma orumu odi man dok yat tye.

Dako obedo i pikipiki tye ka nyono pikipiki i tung pikipiki tye gwana ma kiwanyo i kicya tye kikabu mo ma kitweyo i tung pikipiki i te pikipiki tye gwana ma kiwanyo ma kipiko i yo ma rom kimeno latin tye ma onyede i wi jami ma kitweyoni ma tye ka ngwec i gudi.

Kom bedo mapatpat acel ma ka jengene tye ki mukene tye ma ka jengene pe mukeka ma ki dolo matitidi en aye ti nen kom mukene tye i kor ot ki coc mogo tye ma ki coyo i tere ki itenge man ka gwokko cimi mi kara macon mukato wek co matino gudong ci gunen kit ta jimi macon

Laco mo tye ma oketo cinge woko iwang meli madil meli tye ma kitweyo dog nam pe tye ka wot pien tol tye ma kitweyo kwede jami mogo tye mapadi padi inget meli man gin ma kitiyo kwede me konyo kwo ma weko ngto moni gako iwi pii tye ma kitweyo tye i kor meli man meli madiit woto ipii madongo.

Winyo gin adel tye gucung ka ma pii mo matidi okato iye latin rii tye ka nen ka ma rii tye lee ma bedo i tim ma ngute boe gitye gucung ka ma lum cek iye ki kweyo keken jami mogo tye.

Kic madwong tye ma gugureo ka kare acel acel tye ka kupe ma cito ka kare acel kic enini gitye ma gugure i bongkic ka ma gibedo iye ka ma gibedi iye kilwongo ni bong kic meno ka ma gikwo iye otgi eno yaditi nen ma yiriyiri pe tinen maber tutwal

Yo tye malac mutaka ti wot iye yen tye odi tye odi matino ki odi madong gurofa gurofa acel tye ma lamal adida mukene pe tye lamal tutwal yadi tyhe i kin odi madwong lum tye bar ti cok tye kany ka bor bor tye

Lugwe odilo ma ma mon tye i bar odilo nagt acel tye ka ruko bongo ngat acel tye pud oruko ibade keken ngat acel tye ma dong oruko i kome tye ka telo dwoko piny ngat acel ma ocung inget odilo tye ka lok ma tye ka cimo piny ki jo mukene wigi pe ti nen komgi ki tyengi keken aye tye inen ngat acel omako gicaa mo icinge ka tye ka wot kwede idi bar tye ka bino ka ma jo mukene

Lutino anyira tye ma guyeyo yen iwigi gua ka coko yen giti wot igudi ma tye maleng yadi tye ma orumo gudi enoni lum bene tye yadini tye madwong ma tye calo bunga ma anyirani gua ka yenyo yen ibunga gutweyo ci guketo iwigi giti terone gang me tedo.

Ot lega madit mawiye tye mabor wamalo bedo cal gurofa ot ni obedo ot lega pa dini cilam, tye matye i wi cere yadi tye ma orungo kakare weng lum lum tye bene pol tye maleng yadi ne tye macecego maboco ne bene tye atura atura tye makipito i langet ot lega ni weng ot lega ni tye lawala.

Ot ma tye ki dogola adek doggola ma i dyere ki loro ma i tenge ki yabo ma i teng tuncel tye ka lwoko cing i nyime lanyut ma nyuto ki dano ngo ma tye ka timme i ot enoni tye kicibo woko.

Nam madit matye ka nen ma madano mocung matye ka yuto rec ki goli pe ka nen maber tutuwal pien cal eni kimako ki kama bor nam tye ma opyer o mot pol tye maleng ceng en aye tye ka nen calo ceng tye ceto i yo poto ceng nam enini dog namme en aye dano ocungo i ye kamako rec pole ni nongo kin cawa ma rec.

Dek ma ki yubu maber kiketo idyer cwan ma tyero cwanne ki lingo tengeo maleng ki keto i wi meca ma kiyubu ki bao ma kine tye langet cwan man tye cwan mukene ma kiyubu bao tye ma pe lawala calo lawote-ni en dok ti calo tonggweno ki keto laduny dog iye ki jami cam bene ki keto icwan man

Kom ma ki ryeyogio maber ngat man olupe ki lawotte ki ryegi dero ceng ti ka goyogi komi ti kom macol kom matar macol-li teng weny tye muloreo matar-ni en aye bute tye twolo kiketogi ka ma tye maber adida inge kom tye lum ki kweyo kweyo be tye yadi yadi tye bene

Twon gweno madit tye ma obuto abuta kitweyo ki pok labolo kitweyo ki riyo matek ma pe romo a malo kun kitweyo ni kiketo idye ot piny idye ot maleng tyene ki wiye keken aye tye ka nen woko pok labolo mukene tye kanen iteng dye ot gweno ni oilo wiye manoknok malo pe opyelo wiye piny

Lutino kwan gitye ka tic ki uci ka gitye kwoyo kikabo ki cing kumeno bene giromo kwoyo wa bongo aruka ento pole kimaro kwoyo kikapo gitye tic ki gin me kwoyo ne matye mabedo calo goli makigolo ki uci kakicweo dwogo gin ma ngat mo tye mito ne gubedo magitye atera kaneno kita gitye timo kede ticgi.